Ubwoko bune bw'imiti yica udukoko mu busitani, harimwo iyitwa bere n'iyitwa osito, ikoreshwa mu gukingira amashurwe, imboga, n'ivyamwa kugira ngo ntibiribwe n'udukoko.

Ikarato yuzuye ifi zikiri nshasha zo mu bwoko bw'amagege zishizwe neza mugi seke curu parastike zifise amabara y' agahama nay'umweru zikaba zigaragara ko ari nshasha cane.

Abakenyezi babiri bariko baritwararika ibimera vy'imboga mu murima utumu neza umwe muri bo aragaragara afisa akanya mu neza kenshi mu gihe, ariko aratunganya ayo mababiye i casi kibisi akaba yambaye agapfukamunwa musi y'urwasaya n'ishati y'amabara y'ubururu n'umuhondoinma ma yiwe hariho mugenzi we na we nyene, ariko arashishikara ibikorwa vyo mu murima.

Ipera ryiza ryahiye neza rifise ibara ry'icatsi kibisi. Rikaba ryasatuwe hagati kugira ryerekane imbere haryo hera n'imbuto zaryo ntoya. Riri kumwe n'ayandi mapera abiri akiri mazima afise amababi ameze neza.

Ipera ryahiye neza rifise ibara ry'umuhondo rishajije hagati y'amababi y'icatsi kibisi akura neza ku giti, hirya no hino hariho amapera akiri mato ategereje guhira kugira aryoshe nk'iryo hagati, amababi yaryo afise imirongo igaragara neza kandi akomeye akaba agaragaza ubuzima bwiza bw'ico giti mu murima.

Umukekenyezi ariko aragorora impeke mu rutaro mu gihe c'izuba ari hagati mumurima w'ivyatsi bibisi yambaye agahuzu k'imbeho k'umweru gafise amashusho y'umushishi n'igitambara k'umutwe.

Umurima w'ibiharage umaze imisi mike utewe amababi yavyo afise ibararya icatsi kibisi ciza cane ivyo biharage bikura bitumbereye hejuru bishashagirana mu muco w'izuba ry'agatondo.

Inka nziza y'ishashi ifise amabara y'umukara n'umweru ihagaze mu bwatsi bushasha mu kiyaya c'agasozi, biragaragarako ifise amagara meza kandiko iriko irondera uturyo mugwuri rurimwo ibiti n'ivyatsi bishasha neza.

Inyoni y'inkona ihagaze ku shami ry'igiti cumye, amaso yayo akaba arunguruka kure mu gushaka umuhigo, ifise amababa y'agahama n'imirongo itumbereye neza ku gikiriza, n'amano atukura cane afise inzara zikaze, inyuma yayo hari ikirere c'ubururu gikeye cane, bikerekana ko ari ku mutaga izuba ririko riraka neza.

Inyoni nziiza y’umuhondo yitwa ishashi iri kwubaka icari cayo mu mashami y'igiti hejuru hirya no hino kuri ayo mashami hariho ibindi vyari bimaze kuzura bikaba bimanitse neza mu kirere.